Ekyalo kino kyetooloddwa emiti emiwanvu kiriko amayumba ag'abantu era kiriko n'ensuku ez'amatooke wali waliwo ennyumba eriko amabaati aga bbululu ne wali waliwo ennyumba eriko amabaati aga kitaka wano mmaaso waliwo ennyumba eriko amabaati ameeru.

Ekifaananyi kino kiraga ente ennansi eziyitibwa ente ennyankole olw'okuba ente zino zisibuka mu bu... mu buvanjuba obwa Uganda mu kitundu ekiyitibwa Ankole; be bayina ente zino ez'amayembe amawanvu ate amanene.